ɛɛɛ dɔyɔƒe. amewo sugbɔ le gbegbe be ame ɖewo le anyigba mɔ abadzi le anyigba aƒe ame ɖewo le abadzi. Akpɔ ɖɔkitawo kple dɔnɔdzikpɔlawo wotɔ ɖe ame ɖewo gbɔ le wogbɔ kpɔ.

Ŋudzeƒe, ale be ame aɖewo ɖi le ŋu me dzo yina gake ame aɖewo tsɔ woyie ŋua me deƒe eer ŋutsu ɖe le ŋua tame le agba de wòakpɔ be atiŋu, gbeɖetiŋu.

Asime ye wole nu ƒlem, amewo le fiase suesuewo me, abe wole nuƒle le fi mi ee.e.e..e.. ame yiwo tɔ ɖe fiase ŋgɔa woanɔ abe atɔ̃.

Ame aɖewo tɔ ɖe woƒe aƒe nu ƒeme ƒe ŋku me le kɔƒe aɖe me. Akpɔ be enye kɔƒe ŋutɔ. Ame aɖewo bubu ɖe anyi kple anyigba kple ɖeviwo. Abe ame aɖewo tsitre kle woƒe awu didiwo.

Amɛrikawo ƒe ŋɔnudrɔƒe abe ŋɔnudrɔla le zi me kple Amɛrikawo ƒe flaga kple ame yiwo le kodzodolawo tɔ ɖe fi mi, eɖewo nɔ anyi le xɔ me.

Ame aɖewo le aƒu to eeee,, aaa kpɔ gbɔdzɔe xɔ kple zikpui kpli aƒu akpɔ to aɖe le fi mi hgake amewo mele fi mi ha ɖeke o.

Dɔnɔdzikpɔla nyɔnu dɔnɔdzikpɔla aɖe xɔ ɖevi aɖe, alebe ele ɖevia gbɔ kpɔm ee., dɔnɔdzikpɔla ɖeka tse tɔ ɖe egbɔ, vinɔɔ tse tɔ ɖe fi ma wole dɔyɔƒe le fimi wole dɔ wɔm na ɖevie.

..wo tɔ ɖe ketekɛ ƒe dzeƒe eye wo oɖe foto wo, amewo su gbɔ abe ame blave ene.

Ame gbɔtsotso ɖowo le sewɔaƒe takpekpe me, albe sewɔala me gã wo o le dzieme, hafi akpɔ be ameɖowo le anyigbe leƒo, gake akpɔ foto ɖela tse le foto ɖe woe.

Asime le yevuwo de woɖo agbawo ɖe kplɔwo dzi, akpɔ kɔ eee. Amewo le tsatsa le nuwo ƒle, ame ee.

Yevu yiwo tɔ ta anyi subɔ Mawu. Wo yi woƒe sɔlime gã le Meka. Alebe wodo woƒe awu tɔxɛ aɖe. Alebe wò le fima yie ɖe dɔ aɖe wɔƒe.

Wo le osɔfo yeyeawo yra le sɔleme. Katoliko sɔle me le ablotsi. Akpɔ osɔfo megãwo wotɔ ɖe ataɖo wo ŋkume hafi ame yiwo wo le yayram wodze klo ɖe ataɖoa ƒe e e ŋgɔgbe.

Wole fufu too le aƒe ɖe me ale be nyɔnu ɖe le fufua to abe nɔ nɔvia le gbɔ. Elã bubuwo le wo gbɔ, koklo kple gbɔ̃ kple tɔtɔewo kple woƒe aƒe dzedzee.

Asime, amewo le asime, hatsotso vovovowo, yevuwo le me, ameyibɔ viwo le me, wokɔ nua ɖewo ƒo ɖe anyigba le dzadzram aƒe naɖewo le fiase me, ee wo sugbɔle fi mi, ame ɖewɔ le moto dzi va yie.

Ghana míaƒe dunya hehe nyawoe, taim ya wole akɔ da, amewo le akɔ da, yevuwo tsɛ va le wo kpɔm ɖa be ɖe, nua wɔa wole ɖe nu sia nu le edzi dzem pɛpɛpɛa, àkpɔ yevu aɖewoe, amewon tsɛ tɔ ɖe aɖagoɔ me le akɔ da. Amewo le lain me be neɖo yewo dzi ne yewoada kɔ.

Amehatsotso aɖe tɔ ɖe ɛɛɛ gakpokpɔtɔtɔ ɖe me. Alebe kpɔtɔtɔ le ale gbegbe be ate ŋu kpɔ amewo to me aƒe ŋu ɖe tɔ ɖe gakpotɔkpɔ, kpɔtɔtɔ godo.

Elãkɔɖiɖi aɖewo le ave ave aɖe me, elã woŋlɔ abe abe ekpɔ ene gake woƒe kɔ didi amewo kple to le fi mi.

Ame eɖe offise alo e e eƒe agbalẽ aƒe le aƒe me. Abe akpɔwo ƒe agbalẽwo kple woƒe fotowo le fimi. Nɔnɔme tata aɖewo le fimi.

Dɔnɔdzikpɔlawo yi amewo yi ɖe kɔƒewo me alebe ɖeviwo ƒe dɔnɔdzikpɔla wole e enu tsɛki, wole enuwo kpɔ ɖa ɖa be ɖeviawo ƒe dɔle be ɖe dɔlele ka tɔgbuiwo le wò me.

Amewo ta vɔ, amewo do awu gake wodo nuwo abe Afrikatɔwɔe ene. Wotɔ ɖe anyi ɖe foto. Nyɔnu kɔkɔwo, ame bɔbɔ nɔ anyi, amewo do awu dzee kple awu gbemumu.